Niraba ata n ʒiya ka so pili zipiligu zaɣ tankpaɣu laasabu ka do booi zaɣ dozim ka o yɛ liiga dozim so gba ʒi o luɣuli ni ka yɛ liiga dozim ka di nyingoli ni mini di boɣari ni nyɛ zaɣ nuɣso ŋun gba ʒi n paɣaya maa yɛla liiga ka di nyɛ zaɣ kom laasabu tihi ʒɛ bi nyaanga

Bihi anahi n toori kom bia yino gbubila bokati din nyɛ zaɣ nuɣso laasabu la yino mii gbubi kurigu dini ka ŋmani tampilim o yɛla liiga boɣa waɣala din nyɛ zaɣ nuɣso laasabu ka so mii yɛ liiga dozim ka yino pili zipiligu din nyɛ zaɣ tampilam laasabu ka bi nyaanga tankpaɣu doya

Mɔɣuni binkɔbiri n za kom ni ka shɛba za kom maa nangbani kpaŋa bi shɛba nyɛla zaɣi tankpaɣu ka shɛba mi nyɛ zaɣi piɛlli mini zaɣi sabinli m boo boi gili ba ka zaɣi yino zi kom maa nangbani kpaŋa ha ka kuli waɣa ka tihi bɛ bi yɛanga.

Niriba n zaya ni bihi ka so ʒɛ o tooni ka ye niɛn'sabla ka zaŋ nangban pobrigu zaɣa piɛlli niŋ o noli ka pili zipil'sabinli o nyaanga sagbana nyɛ zaɣa piɛlli bɛ ni ʒi m baɣi binshaɣu ŋɔ nyɛla zaɣa tankpaɣu.

NDC paati nima n-diɛmda bɛ ye liiga nima din nyɛ zaɣ' piɛla bɛ nyaaga niriba ʒi n-ʒi kuɣisi zuɣu ka sagbana yirina n-nyɛ zaɣ' piɛlli ka gbubi tuuta nima din gabi zaɣ' ʒee ni zaɣ' piɛlli ni zaɣ' vakahili ka shɛba gbubi papu

Niriba n laɣim ziya bi mini buɣi bahi buɣibahi maa yela liiga sabila ka pili zupiligu sabila ka loori zi bi yɛanga ka nyɛ zaɣi nuɣiso ka goni wɔɣinnli mŋɛ ka loori nima chani doli pala loori nima maa shɛba nyɛla zaɣi sabila ni zaɣi nuɣiso ni zaɣi piɛlli ka di yɛanga tihi zaya.